Tinodakara yaamho nezveanomboita ezvibhedhleya wo ane nguwa yaanombobuda eidetsera dzingava ndombi dzedu kana dzeibairwa kudzivirirwa kumatenda akasiyana siyana anombobude kubanze eimboabaira.

Ebazi rezveutanowo anozama maningi kuti anhu afundire kuzvidziirira kumikhuhlani ingauya, dzimweni dzemukuwo anotonyora mapepa kune asingakoni kuerenga anenge akaisa ngemifodho.

Matenda anotapuriranwa anosise kuti adziirirwe. Tinawo ana chiremba edu, anamukoti edu anombobuda eibaire majekiseni kuti zvirwerezvo zvisapararira.

Kune amweni matenda anoparadziranwa ngekufema mweya unenge uine uine dambudziko rakonaro , hino anoshande muzvibhodhlera anopuwe ngubo dzekundxoka kuti abude aone kunoshanda nawo anhu akadarowowo.

Veutano ane mukuvo vanombobuda kubetsera antu eidzirira matenda akasiyana-siyana. Dzimweni dzemukuvo eibaira kudzirira matenda akasiyana-siyana, anosanganisira zvinopomweranwa nekufemerana.

Tino kurudzirwa maningi kuti tiende kuzvibhedhlera tindobayirwa kuti painematenda anonge eide kudziirirwa ngatiende kunyanya ayisawo anowome masoro maningi ngendaa yechibhedhlera.

Ariyo kuzvibhedhleyako anokurudzirwe kuti munhu ngaarapwe ngemuntu waanoziya dhokodheya waanoziya hino haanoita kana akavhare muromo nekumeso anosise kuise zvimakadhi zvinenga zveibudise mufodho wakhona.

Zvakanaka maningi ku ngwarira mwana wako muntu ukazwe kuti kune zviriku donhedzerwa pa chirwere chinonga chei bhuyiwa kuti chiri kuuya rumba ne mwana wako u chengetedze mwana wako ndiro ra mangwana redu.

Arikufunda madhokodheya arikutsvakurudza eiona ngezvedenda regomarara remuchibereko anokuridzira ana kuburikidza nemapepa nemabhuku anonyora kuonesa antu kukosha kwekubairwa kudzivirirwa gomarara remuchibereko.

Antu anokurudzirwa kuti ngashandise mvura inobve mumupise. Nekuti imvura yakashambidzika isina matenda isingakonzeri matenda akawanda. Tinobonga yaamho ari kugume mumamizimwo eichere mipise.

Chiro chinozi mvura mutombo wakakosha maningi muutano hwemunthu. Mvura inosise kunge iripo pasinde nemuzi, anhu asahamba mumango wakakura eiende koochera mvura, anhu asamwa mvura yemusaaba.

Kune mikuhlani inoda kuti antu afundiswe nyika yeshe mukuhlani yakaita kunga ibhola. Ana a antu anombobude eibhotambe mitambo eizama kufundisa antu kuti aziye angwarire denda iroro.

Ana ngafunsiswe utano kuchengetedza mwiri yawo acho adodori kufundiswa njira Dzekutenda zvemaoko ngafundiswe kushambe nyara asati abate chikafu.

Ana ngaafundiswe utano hwekusambe nyara kubvira pashi ari adodori hino anoshambise nyara wakhona ngaafundise kuti anomire mumitsetse umwe neumwe eisamba apedze popinde umweni.

Ngekuona kukosha kwakaite mvura mumamizi, ebandiko rinoona nezveutano hweana nefundo yeana ari kuisa mvura mumamizi medu kuti anamai edu asashandisa mvura yemuSawa ngekuti inokonzeresa matenda.

Mvura yekumwa inosise kuti inge iri nzvimbo zhinji mumandaraunda kuti vana chero veihambe kubve kuzvikora asashaye pekumwe mvura vana vanoona pekumwe mvura vana kuti vasamwa mvura yemumasaaba .

Muntu weshe une kodzero yekuziya zvine chekuita ngeutano hweantu. Anombobuda ombodaidzira mishongano antu oenda onofundiswa maererano nemukuhlani unenge uri ikoko.

Utano hwevana hwakakoshera muntu weshe anombobude eidetsera ana, eiona kukura kwawo nekupona kwawo, kana panga paine denda eibhuyira amweni eikhombidza amweni.

Nemamweni masangano akadziemera akabatana neemuzvikora arikutsise mazvibhurani muzvikora kuti ana awane mvura yakahlamburika utano hwavo huyendeke.

Anoona ngezvemabhuku anobatanidza nhau yekushaya nenhau yekupfuma zveienderana ngezveutano hweanhu, anoita tsvakurudzo oona utano hweana neanhukadzi kuti hurimubatikirwa ere kunyanya munyika dzepashi dzakasarira.

Zviriyo zvibhedhlera zvatodzare munyika zvinokona nezve ndxondo dzevantu ,kunasirisa nekudetsera ayani anonga aita dambudziko rendxondo Ari anoende ikweyo ondodetserwa.

Mukuhlani wendxondo wanesa maningi pasi reshe. Urikubata mazera eshe dai kuana kunyari kuanhu akuru urikubata. Eutano arikurudzira kuti ngatiende kuzvibhehleya neana edu tikaona kuti aite dambudziko rendxondo, anohloyiwa, odetserwa.

Kuti muntu agare ndxondo dzake dzakagadzikana, utano hukurutu muupenyu hwemuntu. Zvinokurudzirwa yaamho kuti anhu ngaregere kunetseka mupfungwa. Ngabhuye zvinonga zveimunetsa.

Ndxondo dzemuntu dzakanaka maningi kungwarira anoite mushongano ebazi rezveutano eifundise antu mungava mumakambani kuti asakanganisike ndxondo dzawo uye zvaangaita kuti asabatwa ngedenda iri.

Hutano hwendxoko hunobatikirwa maningi munyika dzakawanda hino tinokurudzirwa kuti ngatikoshese nguwawo yaanobude eitifundisw eutano maererano nekungwarire ndxondo dzedu.

Eutano anobatikira maningi utano hwemuntu naizvozvo aagaripi mumahofisi mwavo ngeruzivo rwavo anobuda ndirwo oende kubanzi ofundisa antu maererano ngekudzichengeta kumukuhlani yakaita ngatei AIDS.

Utano hwemuntu hunobve mumagariro anenge akaita munharaunda yake hino dzimweni nyika neamweni mapato anodetserana kusarudze soto reshe rekuti antu anenge eiona ngezveutano nenharaunda dzaanogara.

Eebazi rezvefundo yepadera, anobatana ngeeutano, einyore maphepha eiite tsvakurudzo, kuti matenda anenge auya, anoderedzwa sei, anobatwa sei, saka anonyore mabhuku ,ane chekuita ngeutano hweantu.

Pachibhehlera panosise kunge iri nzvimbo yakahlamburuka maningi pashi pakona panosise kunge pakaiswe semende ngezvidhina kuti pasasimuke bukuta antu asazare matenda kubudikidza ngebukuta.

Tinodakara yaamho ngezvatinoona tagumeyo kuzvibhedhlera. Aurashikwiba, mukowa umwe naumwe unenge wakanyorwa zvinoizwemo. Kana dai kuri kweanoshandepo kweanorapirwa, unotoona zvakatonyorwa pamadhowo.

Tinodakarira ana mai edu ekuberekera kuchibhedhlera anodetserwa ana awo anochengetedzwa mwakanaka akanga asina kusvika zviyani anoiswa mwakanaka mwekuti anokura zvakanaka.

Zvibhedhleya zvedu zvingava zvikuwani zvingava zvidodori zvinosisirwe kunge zvakanyora zita razvo nezvainopa pachibhedhleyapo ngazvinyorwe panze usati wagumwe mukati .

Madhokodheya edu tinoona nguwa dzaanohamba dziyani anohamba ngemabhuku einyora zvaunenge uchibhuya. Zvakanaka maningi zvinodetsera umweni musi mangwani dhokodheya uwowo anonga asipo zvi-anouya anoshanda ngezvanyorwa pabhuku.

Tinodakara yaampho ngezvibhedhleya zvedu mumakanyi mwedumwo, unoise zvikwangwari kuti tisarashikwaba, kuti teide kuenda kunoitwa zvemarenje, tinoerenge zvikwangwari toendeyo.

Nzvimbo yechibhehleya inosise kunge irinzvimbo yakahlamburuka. Nzvimbo inonga yakasimwa masora akanaka. Nzvimbo inonga yakaiswa semende pashi panohamba anhu, kuti anhu asaite bukuta.

Zvibhedhleya zvedu ,inzvimbo inotarisirwe kuti, inge iri nzvimbo yakahlamburuka, nzvimbo isina maphepha peshe-peshe, nzvimbo isina marara, mune mekuhambira makavharika, mwekuti anhu aatsvi ngezuwa.

Emuzvibhedhleya anochengetedze maningi utano hwemuntu. Tinoawona eiisa ngemaneti ekuvharire ntunga kuti anhu arimwo eirapwa asabatwa ngemamweni matenda akaita seemarariya.

Zvibhedhleya zvedu zvakanakire kuti zvinopaura vantu. Hamundoti mweshemwo mumwemo kuti zviya mapuva mubhedha. Arume anoiswa kwavo ega akadzi anonga ari mwavo ega ana oiswavo kwavo.

Ndau ye chibhedhleya inosise kunge iri ndau yaka hlamburuka tisaona marara pashi tisaone mapepa pashi nekuti zvino konzeresa amweni matenda pano hamba antu ngapange pakaiswa semende kunehe ayani anohamba ngezvi ngoro panofanira kunge pakaiswe simende.

Antu aafundi ngekureketerwa kwegapi. Mapepa anonyorwa eyinamirwa kumadziro, munga muzvitoro munga muzvibhehleya. Anofundisa zvinofanana nekudzivirira matenda akafanana ngeekorera kuti antu arye chikafu cheipisha.

Amweni anoti akabare vana asingazi kuita zvakanaka ayani anozvharire mumhatso. Ayizvopi anhu aMwari woye, ngatiende navo kuzvibhedhleya anondodetserwa. Amweni akona anondoisirwa masimbi otozopedzisira ohamba peyani.

Kudyaya ko zvaitotyisa kuenda kuzvibhedhlera ngekutya kutukwa ngema nesi zvasiyana ngezvineizvi antu avekurapwa eyitodakara eyifara asinga ningiri kuti uyu mwsmuna here kana kuti mukadzi.

Ana edu arikufunda mazuwa anaya .Zvooita mazuwa ano ofunda eitoshanda, eitoseenzese nyara dzawo. Anokurudzirwazve ,eifundiswa kuti agqoke zvinochengetedze maoko awo nemwiri yawo.

Ebandiko reutano ane mukuwo waanombotora waanombobude kubanze ombonogundise anhu ofare muhlongano obhuya ngezveutano eidetsererdzwa ngemichina yechizvino zvino .

Zveanoita ariyo kumhatso dzo dzinohloya ngazi dzeanhu azvidhibaniswiba chimwe nachimwe chinoti chahloyiwa onyore pashi chimweni chipepa onamire pakabhotoro kako wobva waziya paunopuwa.

Dzirimwo mhatso muzvibhedhleya zvedu zvikuwani. Munonga mweihloyiwa ngazi dzedu, dzingaa mvuradzo dzinenge dzatorwe mumwiiri mwedu. Heanoita, anochengetedze utano hwavo ngekuise zvihlayo zvokuti akone kuseenza nguva yakareba akagara.

Pevanenge vari mumbatso yekuhloya ngazi revanhu avashandi vari Vega piya anenge akawanda eidetserana amweni anenge eihloya amweni einyora zvinenge zvabuda mukati mo.

Eutano anodakarira maningi kufundisa antu, kuitira kuti antu achizvichengetedze asati abatwa nedenda. Anofundisa ngenzira dzakaparadzana. Dzimweni dzemukuwo anonyore mapepa anenge aine mifodho anhu otoerenga okone kuzvidziirira.

Ebazi rezveutano anotobatanavo nehurumende kuisa mitemo ine chekuita ngeutano hwemuntu zvakadai ngekodzero dzeantu. Dzine kuutano hweantu dzirimwo mumutemo venyika yebumbiro renyika.

Masangano anodziemera akavanda maningi eibatana nebazi rezveutano anokoshese maningi mitombo inogadzirwa ,naizvozvo kambani imwe naimwe inogadzire mitombo inosise kuti ivhenekwa inoonekwe kuti mitombo yairikupa yakanaikira antu ere.

Pane zuwa rimwe pagore rakaiswe parutii ngepashi reshe rinoona ngezveutano rekuti vanthu vafundisane nenyaya yezvemukhuhlani weAIDs anthu anogare mumasangano eifundisana kuti opedza sei mukhuhlani uwowo.

Tinodakara yambo ndekushandidzana kunoita madhokodheya edu ngenyaya yewapinda muya mekuvhiyiwa unoona eidetserana eise musoro pamwepo kuti akunde denda.

Akuru-akuru ehurumende neanoona nezveutano batana kuite mushongano. Ngendaa yekuti zvanenge eiiti zvibhuive kuvantu zvione kuhamba kubudikidza nevanohambisa mashoko.

Mukuhlani weshuka ngerimweni denda ranesa maningi pashi pano rine mapato akasiyana siyana anodziemera anobata ngehurumende kudaidzira kuti antuwoye toitasei kufundisa antu kuti asabatwa ngedenda irori.

Tinobonga ngeezvibhedhlera ari kuake zvibhedhlera munharaunda medu teikumbira hee kuti ngaagwinyisire antu asanyanye kupedza nguwa yakareba maningi akaema muraini akurumidze kudetserwa. Zvibhedhlera ngazviwande

Ndau dzinorapirwe antu dzinosise kunge dziri nzvimbo dzaka hkamburika dzakachena ,dzisina marara pashi nematavina pashi nezvihkayo zvekuti vatenda volume vanowana pekugara.

Amweni edu tinotya kuti ye ndikagumeyo ndinobairwa, hapasisina chinombotyisaba, watobairwapo zvatonaka peyani nekuti wakutoziya kuti unohamba wakadini, ngazi yako yakamira yakadii kuti weitore mitombo kwakutotore mitombo.

Nzvimbo dzinorapirwe antu dzinosise kunge dzakabeurwa nguwa zhinji ngendaa yekuti denda roouya aribhui kuti ndouya madekoni kana kuti ndouya mangwanani. Zvibhedhlera zvinosise kugara zvakabeurwa.

Ngatidakarire kunobarera kuzvibhedhleya anamai wee. Kuzvibhedhleya kunobetsera kuti uno vane rubetsero rwakakwana anonyorahe anomupe zvikadhi zvinonga zveibhuya mwana nguva yaakabhuda nemukurire vake. Zveshe izvozvo zvinenge zviripo.

Anamai woyee! Tinokurudzirwe kuti tiende neana edu kuzvibhedhleya apote eindohloyiwa. Kazhinji kakona kamwe pamwedzi mwana unoonekwa kuti mari kukura zvakanaka here. Anonge einyora pazvibhuku kuona kuti pane zviri kuchinja here kubva mumwedzi wapfuura waakahloyiwa.

Tisavhundukaba kuti tazi tiri kumborara teihloyiwa muchibhedhleya. Ariko anambuya edu anotidetsera, dai usingakoni kumuka, anokudetsera anonga arimwo, eikuone zveshe zvingakunetsa.

Tagumepo zviyani pachibhedhlera dai pachiwindopo patinopiwe mitombo ngatiyaiye, ngatiyaiye anamai woye tizwe zvinobhuiwa kuti unomwiwa sei mutombo wakhona kuti woogume kumhatso woteedzera zvaunenge wabhuirwa.

Zvibhedhleya zvedu zvikuwani, zvinonga zviine mapato akasiyana-siyana. Kumweni ngekwekuti anonga akakuwara ayani, anode kutwasanurwa ,oende ikweyo, odetsererwa. Kune madhokodheya akhona anenga ari ikweyo.

Tagumeyo kuchibhedhleya ukazwa vabhuya kuti taakumbokupa mubhedha ikona kurambaba anenge eiziya zvainonge eida kuita pauri kukuhloya mukuwo nemukuwo uripasinde pawo.

Tine bandiko rinoona nezveana anonga akaberekwa asingazi kuita zvakanaka . Tinoadakarira yaamho nekuti anofundisa ana mai kutambira mutoro wanenge akapuwa ochiafundisa kuti anorarama sei neana awawo kusvika akura.

Ariyo mabandiko akawanda maningi anotidetsera mune zveutano hano muntaraunda. Amweni anotofamba ngemovha eyifundisa angu mayererano ngekudzingwarira kuti asabatwa ngematenda akasiyana siyana.

Chinhedhleya chimwe nachimwe chinosise kunge chine movha inosise kutware aa atenda panguwa dzenjOdzi kungaa kwarwariwa kungaa kwaite tsaona movha idzodzo dzinoshande kurumba kotware atenda.

Chatoo chikumbiro kuhurumende yedu yo zvibhehleya ngazviwanzwe antu asateta akataka akandogara emirire kubetserwa zvibhehlerya ngazviwandemwo mumandaraunda mwedu

Mazuva anaya zvikora zvayo zvanaka maningi zvakuvakwa zvakati zvimwe vamwe vanofundira pashi amwe aifundira padera , zvakanaka kuti ana haahabhi mumhango wakareba eide kuenda mune chimwe chikora aibude mune chimwe chikora.

Asharuka edu anowanzoite matambudziko emadziso hino kuchibhedhleya iripo michina inohloye madziso awowo hurumende yedu yakapazve mukana weasharukawo kuti anondohloyiwe mahala kuzvibhedhleya.

Tinokurudzira ezvi bhedhleya, kuti zvibhedhleya ngazvive pandau inooneka . Zviri pandau yakamanikidzika zviiswe zvikwangwani zvekuti muntu unokurumudza kuona kuti pane chibhedhleya .Ngazvinyorwehe zvinoizwemwo mukatimwo zveeshe ,ngazvinyorwe pabanzepo.

Zvibhedhlera zvedu zvinosiyana siyana mazuwanaya zvasiyana nekaretu kwekuti dhokodheya umwe ndiye waiona antu eshe hino zvinezvi wemadziso oema ega, wemundani oema ega, wenzee oema ega.

Ezvibhedhlera anokurudzirwe kuti anyore zina rechibhedhlera chakhona, ngaanyore zveshe zvinoitwapo pagedhipo kuitire antu asatanga apinda mukatiba asingazii kuti zvaanoda zvirimwo ere.

Tinowo asharuka edu mumamuzimwo ngatiachemgetedze nguwa zhinji anopiinde dambudziko rengondo kufunga maningi ngendaa dzeupenyu ngedzeutano ngatione kuti akachengetedzeka ane mufaro asharuka eduwo.

Matenda anouya ngenzira dzakasiyana-siyana mumwiri memuntu. Amweni anobatwa ngedenda remadziso kunyanya antu aya anonga aantu akura. Anode kurambe eibetserwa kuende kuzvibhedhleya endohloiwa.

Zvakakosha maningi kuti mundu unge uri weyiziya mafambiro nemapombero arikuite mwoyo wako mumuwiri wako zvimweni zvakona tinotobhuyirwa kuti unokone kuchitenga wotochiseenzesa wega kumhatso.

Parinopindemwo payani madhokodheya ngatisungunuke kubhuya zvinotinesa pangari pari panorwadza ngatisasiyaba uye ngatisanyepa tinganyeba zvinokonzese zvatinorapwa zvinge zvisina kubuda zvakanaka.

Michina yechizvino zvino irikudetsera maningi mubato reutano .Anhu arikutodeserwa dzimweni dzemukuwo madhokodheya anonga eitobhuyira antu cheanonga eiona parifodho mumakombiyuta eitomutsanangurira zvinofanirwa kuti zviizwe.

Ngatidakarire kuerenga. Kuerenga kunotifundisa maningi zvakawanda pamusoro pemitano we yedu, ngemitezo hedu, ingadai iri yemarenje. Muntu unotofunda kuti zvinotanga zvakadini, zvechizopera zvakadini, kuburikidze ngekuerenge mifodho.

Tinodakara yambo ngekuti madhokodheya edu amwo anofundira nekuona nezvemagomarara anobate ana arinwo arikudetsera eihloya ana, ana edu achiite zvakanaka.

Madhokodheya edu tinoabonga anoshanda maningi. Anoise musoro pamwepo. Mungari muri munhatso iyani yekuvhiyirana antu unondoona eshe eyibatirana. Apana unogare pashi umwe naumwe unonga akaise madziso akepo veidetserana.

Kune matenda akapamhauka anobata ana eantu, amweni akhona anosanganisira marwadzo eganda remene rinondorwadza. Tinondokurudzirana kuti ngatiende kuchibhedhlera tobetserwa ariyo anozvikona akafundira basa rakhona.

Mhatso dzinoite zvekuhloyiwa ngazi nemvura dzinonga dzeibva muantu dzinosise kunge zviro zvakona zvakarongedzwe zvakanaka mumakabati dzisiri pashi pashi ngapayaka ngapapinde zvinode kurashwa makaba anoiswe zvinenge zveide kurashwa.

Zvakakosha maningi zvinoite anambuya edu kuzvibhehleyayo kuti anyore pashi zviro zvanenge ape mutenda, mitombo yaanenge apa mutenda nekuti haagaripo pabasapo hino manheru kunouya umweni ngaaziye achierenga panonga panyorwa neumweni.

Michini iriyo kuzvibhedhlera inohloya peshe peshe dai kungava mundani kungorapa kutoradzikwa pamubhedha michini kungoudzwa wotofambiswa padera pako otokubhuira zvaunenge waona.

Micheni yakadzaremwo muzvibhedhleya ngatidakarirei kuendeyo tindohloiwa. Taendese ngazi yedu zviyani kuti zvouya amweni anoti haizvopi aivaba zvakatovhenekwa zvakahloiwa, muchinavo unonga vatombuya gwinyiso.

Heunopindamo zviyani eyiti tode kutore ngazi timbonohloya tione zviri mungazi kuti chii chinokonzerese denda, haatori rakawandaba. Anondotore chikapu, onyora unonyore gama rako, dai inhamba yaunopuwa ochiende nazvo kunohloya.

Efundo yepadera ari kudetsera maningi mune zveutano. Atoo nezvikoro zvavo zvinofundisa ana anode kufunda pamusono pamusoro pekuhloya zviro zvinobva muantu.

Muzvibhehleya mo mune dzimweni matso dzinogara maturuzi nezveshe zvinoseenzeswa pachibhehleya zvimweni zvakona zvinogara mumakabhati zvinosisa kugara zvakavharirwa.

Imweni muchina inoshanda muzvibhedhleya inonga ine magetsi akawanda anosisa kukonzera zvimweni pamwiri pemuntu . Sakei eimupa zvidxoko zvekudzivirira kuti magetsi asadarika pamwiri wemuntu.

Anoongorore ngazi kumakiriniki madoko ngazi dzinotakurwa yakaiswe mutubhokisi twunenge twakagadzirwa zvekuti mushongayo kana kuti ngazidzo hadziomi, inonga irimo munotondorera kusvika yaguma kumhatso kwainonohloyiwa.

Anoshanda nemichina muzvibhedhleya nekusenza kuhloya ngazi nemvura zvinobva mumwiri wemuntu anosisirwe kunge a akadxoka zvidxoko zvinoite kuti asabate ngenyara dzawo mvuradzo ngengazidzo.

Anoseenze mumhatsodzo idzodzo dzinohloyiwa zviro zvinobve muantu anokurudzirwa kuti midziyo yawoyo ngaisukwe nemitombo inosise kuchenesa kuti matenda anonga arimwo apere tizoona kuseenzesa zve.

Heyanotitora zviyani ngazi redu eyiisa mukabhotoro anosvika ohloyazve matenda akawanda maningi. Pamweni pakona unoona kakatonyorwa kuti zvakaitwa zveshe, zvakahloyiwa mwona umwomwo. Ungari mwoyo, chingari chiropa zveshe zvinenge zvakahloyiwa umwomwo.

Anoseenze mumhatso dzinohloiwe ngazi nemvura dzinobve mumuntu anosise kunge akagara pachihlayo chakahlamburuka kuti asaremba ngekumira nekuti zvimweni zvinonga zveitora nguwa yakareba apedzepo pane chikaba chinonga chiripo pashipo apedze kuhloya unosisirwe kukande mubhini kurashire muchikabamwo.

Mazuva anaya twayo tumweni tumucheni twekuti unondotenga vosenzesa vega kumhatso. Tumucheni twakafanana netwekutarisa kuti une mimba ere. Unondotenga votobhuirwa zvekuita votochishandisa votoone kuti yakabata ere kana kuti haizi.

Kune imweni micheni muzvibhedhleya mwedu umwo inoshanda kuhloya inemukuwo wainge yakatarirwa hai kuti unoshanda kuguma apapo saka micheni iyo inosonyorwa kuti aichashandiba kuitira anenge agumeyo arianyowani.

Ana mukoti edu, madhogodheya anoshande mabasa akasiyanasiyana m7zvibhedheya uye anoshande mabandiko akasiyanasiyana. Amweni anoshandire kunobarirwe ana, amweni anosenzere kune akakuwara, amweni anosenzere kune ane magomarara zveindodaro.

Zvakabanaka yaambo kuti ana mai aende koberekere kuchibhedhleya. Munobetserwa zvakakwana dzimweni dzemukuvo mwana unonge asikazi kugare zvakanaka mundani. Anambuya edu anoashira kumakanyi zvimweni zvakona haazozvikoni.

Tisashungurudzikaba kuti tazwa ana mbuya aya ana madhogodheya ati chimboatai muno teimuhloya. Zvinobetsera maningi anokuhloya anokubetsera nguva zvinji. Zveshe zviriyo mibhedha iriyo zvihlayo zvinohamba kuti muikorere kuhamba nemakumbo zvinonga zvirimwohe.

Vansmai eshe, anacheche anokurudzirwe kuti ngadakarire chibhedhleya mukuwo nemukuwo, kazhinji kakhona kamwe pamwedzi. Muntu unosise kuende nemwana kuchibhedhleya kunohloyiwa.

Ngatidakarire kunoberekera kuzvibhehleya anamai woye tinoona kuti tikaberekera kuzvibhehleya zvinotidetsera, imweni dzenguwa mwana wakona unokone kubuda usingakone kufema zvakanaka kana kuti usingazi kukwana nguwa yake zviriyo mwaanonoiswe mumagirazi odetserwa kusvika okona.

Nzvimbo yechubhibhedhlera inosisa kunge iri nzvimbo yakahlamburika maningi atitarisiri kuona mapepa pashi zvikwangwari ngazviendepo zvinokombidza antu kuti uku ngekaeekuda kubara uku ndekwevacheche.

Ngatisanyanya kugonda maningi mitombo yedu yechiantu kuana acheche. Ana acheche tikaona opishe mwiri ngatirumbe nawo nawo kuchibhehlera anoodetserwa zvinoenderana nematenda nemwiwo abereki munotenderwa kupindemwo mweiona ana enyu.

Zviriyo zvakawanda muzvibhedhlera zvinodetsera antu pakurapwa kwawo. Ungava weikorere kuhamba, dai mushana, dai marenje. Zviriyo zvimweni zvokuti unonga weihamba ndicho, wakachibata.

Ana anosise kufundiswa zviro zvakapamhauka achiadodori asafunde zvemabhuku zvega. Amweni anotofundiswe kutoridze zvidziyo zvemimhanzi achiadodori otokure eito zvikona.

Ukaona wakuwara zviyani dai mukumbo dai mushana rumba kuchibhedhleya zviriyo zvimaturuzi zvaanokupa zvinokudetsera kuhamba zvimweni ngezvekuisa muruoko zvimweni ngezvezvihlayo zvokuti unonga weihamba wakagara.

Yakawanda maningi ,maturuzi anoshandemwo muzvibhehlera mwedumwo, kuti utano hweanhu huende mberi, zvimweni ngezve kuto pima mitombo yo inenge yeida kupimwa kuonekwa kuti unopinda wakawanda zvakadini, zviriyo kuzvibhehleya.

Maturuzi ano seenzeswe muzvibhedhleya dzimweni dzemukuwo achishandi kwamweba chinoti chikaseenza nyamashi chombono sukwa choiswe mwakanaka mune mitombo yekuchisuka kuti chibve matenda, choshandahe. Ngazvi chengetedzwe zvakanaka.

Muya maturuzi akawanda kuchibhedhleyako ekuseenzesa ungawe waguke mukumbo dai mushana anokupa zvimweni zvekuseenzesa zvisimbi zvekuti usanyanye kurwadziwa paunotsika.

Amweni mabasa anoitwa nemadhokodheya edu anonge eida kuti ashande akagara mabasa anoshanda nemadzino anoda kuti dhokodheya akona aningire mazino Ako wakagara pashi hino zvihlayo zvakona zviriyo zvinotenderera zvinohamba.

Micheni yedu inonga irimwo muzvibhedhleya inode kupote yeimbohloiwa peyani, yeimbo nasiriswa kuonekwa kuti irikushanda zvakanaka ere. Zviripo zvinoshandiswa zvinonga zviine mizera yakasiyana-siyana, kuti michina yedu igare yakanaka.

Anonge eizwa mazino ayani dzirimo mhatso muzvibhedhleyamo. Mazuva anaya dzanaka chihlayo chakona chinonga chiriyo, nomwenje unojeka zvokuti dhogodheyavo eida kubvisa zinonaso kuona.

Ariyo madhogodheya anoshanda ngemitezo yeantu, dai marenje dai maboko. Ariyo mamwe maboko otogadzirwa dzimweni kwemukuvo akuvara boko rabvisa unono puve rimweni rekuti unoisirepo.

Ngekuuya kuri kuite mucheni yakawanda zviri kudetsera maningi mabasa ekutware zvinorema akuite mashoma zvinyari zVimubhedha zvinenge zviine ngemavhiri ekuti zvinosundiwa kubva pandau imwe kuende pamweni.

Michini yezvi motika inodetsera maningi kuzvibhehleyako dzimweni dzemukuwo mutenda achakoni kuhanira muchini dhokodheya unoenda ndiyo kundosunda.

Mathuruzi ano seenzeswa ngemadhokodheya muzvi bhedhleya umo, akawanda maningi. Anoite ekusiyana kuti aya anoshanda pari. Amweni anoshanda weigadzirwe mukanwa, dai mazino. Chaanoita anoda kuti azongwarirwa kuti apote eimbo ongororwa ere kuti achiri kushande zvakanaka.

Imweni michina inoshande muzvi bhedhlera mwedu inosise kunge ichigara yaka vharwa nekuti imweni haidi bukutaba inode kuti wode kuseenzesa wobeura wapedza kuseenzesa wodumhaidza

Patinoende kuzvibhedhleya payani teinoonekwa huremu hwedu, kune ana acheche anonga asingagoni kugara, anopuwawo zvikero zvavo, vokeriwa vari imwona.

Midziyo inoseenzeswa muzvibhedhleya, kunyanya kuyani kunohloyiwa zviro, ngazi dzeanhu, nemvura dzinobva muanhu zvinosise kunge zvakahlamburuka. Zvapedze kuseenza ngazvigezwe, zvosukwa zvoiswe mwakadumhaidzwa.

Iriyo mudziyo inosenzeswa muzvibhedhlera zvakasiyana siyana zvinosanganisira zvemadziso zvo ariyo amwe madziso aunozongooihwa anosenzeswa nemadhokodheya Kuhloya zvinenge zvisingaoneki nemadziso edu enyama.

Zvakawanda maningi zvinotibetsera kuzvibhedhleeya kweduyo. Zvimweni zvakona zvinosanganisira mabhotoroyo anenge aine mweya. Kune ayani anenge opererwa nemweya pakufema zvinoiswepo pamuntu muntu otokone kufema obetsereka.

Zvirimwo zvimatuluzi zvakawandemwo muzvibhedhleya zvimweni zvakhona anotozvisenzese eifundise ana echikora anenge eifundire kuiteadhokodheya neakoti zvimweni zvinonga zviri mufodho zvimweni zvinonga zvakatogadzirwa.

Ngatidakarire kuende kuchibhedhleya ana baba woye, tindohloyiwa. Zveshe zvirimwo, tinodakara ngemichina yechizvino-zvino yadzaremwo. Imweni yakona inotoite yekuhamba ngemakumbo kuenda panonga paine mutenda wakona.

Michini yazareyo kuchibhedhleyaa, zvizhinji zvakonaa madhokodheyaawo haachabati ngemaokoba, haachaningiri nemadziso osenzese michini, dzimweni dzemukuvo muntu haachakoni kubhuyaa panorwadza, zvinondoiswe pamuchini wobhuya panedambudziko.

Umwe naumwe dhokodheya unenga uine kabhokisi kake kematuruzi zveienderwna nekuti unoshandire bandiko ripi emadziso anenge ainako kawoo kabhokisi kanenga kaine maturuzi aanodhandisa nguwa zhinji.

Michina yaayo muzvibhedhlera kudhayako zvayitonesa waisopuwa mitombo wonzi chimboenda womwa wopetuka toningire kuti zvachicha ere zvinezvi zvasiyana kundoningiswa pamuchini wotopuwa zvaunofanire kupuwa.

Michina yadzara maningi muzvibhedhlera imweni yakona inenge yakaite kubairwa pamagetsi muntu eiyerenga, imweni yakona inobudise zviri zvimapepa zvinotsanangura zvainenge yaona.

Iriyo michini kuzvibhedhleyayo inoshandei mabasa akapambauka. Imweni inoite ekupomba masvina yeindorasha muzvibhehleyamwo anokorobhowa andobati ngenyara anondosenzesa mishina.

Mazuva anaya zvondodzare michina peshe-peshe. Zvanakira kuti madhokodheya haachaiti chekufungira chitenda pamuntu. Iriyo michina imweni, unondoiswemwo, wona wotobhuya zveshe zviri mungazi nemundxondo dzemuntu.

Ngazi yemunhu tikangondoise mukhapu atikoni kuonaba matenda anonga arimo zvinode kuti zviiswe pamushini, mushina wonawo unokuudza kuona matenda eshe anenge arimo.

Zvinosenzeswa muzvibhehleya kuchengetedzwa utano hweantu zvakawanda maningi zvimweni zvinosanganisira mabhotoro anoise mweya kune ayani anenge eipererwa ngemweya wekufema.

Zvekushandisa, zvekuseenzese zvazaramwo muzvibhedhleya. Madhogodheya akona anonga akapuwa zvihlayo zvokuti anohlaya eiseenzapo, nezvaatenda zvinonga zviripo. Kuti mweida kumuhloya akarara, kundochiradzika chihlayocho.

Ukawone wakuware mukumbo wako zviyani usanyanye kuvhunduka maningi ende kuchibhehleya zviriyo zvaanosvika omupa omupfekedza zvinonasira kuti tsoka idzokere pandau.

Bandiko redu rezveutano rapfuma maningi hakuchina zvekuti muntu anotekwa tekwane antu ngeantu atatu marongo muna zvaayo zvimuchini zvekuhambisa zvihlayo zvine maviri zviriyo.

Zvayo zvimuchina zvakawanda, chimweni chakona unokone kutochitenga wotogare nacho kumhatso weitodzihloya, michini yakaita michina yeshuga yekuningire shuga munwiri michina yekuningire maBP mumwiri unokone kutoitenga wogare nacho kumbatso.

Apana chisiyo hamawee kuzvibhedhleyako. Zviro zvacho zvakawanda maningi. Zvimweni zvakona zvinotobetsera ayani anenge asingachakoni kuende kuchimbuzi. Anotodetserwa otosungirirwe kachubu, otosungirirwe kapaipi kanenge keyitotore weti, muntu akatorara.

Michini iriyo muzvibhedhlera mwedu mazuwaano akuchinaba zbekuteka teka mutenda mazuwaano mutenda kuti usingakoni kuhamba waakundoiswe pachihlayo chihlayo chinonga chiine mavhiri choita zveshe madhokodheya eikudetsera.

Mitombo yedu inouya irimumapato akapambauka imwnei inouya iri yekumwa inenge yakanyorwa ndeyekumwa wekudzora unenge wakatonyorwa kuti uwowo ndewekudzora.

Tinokurudzirwa anamadhodha woye kuti tatenge mitombo zviyani muzvipatara kana kuti muzvitoro zvinotengese mitombo, ngatiningire bhokisi rakona ndizvo ere zvakanyorwa papepa rawapiwa ndikokodheya kuti zvinoenderana ere nemutombo wawapiwa.

Ngatidakarire chibhedhleya amaiwee imweni mitombo yechiantu inonesa kuramba teiisa munyama, dzimweni ngemukuwo munopedzisira mokuwadza nyama zvirwere zvakaita ingatei madziso zvinode chibhedhleya woendeyo wondopuwa mutombo unodetsera.

Mitombo yedu yeinasirwa zviyani inonasirwa iri mumapato akapambauka. Imweni ngeye ana, imweni ngeye akuru zvinonga zvakaiswe mufodho unotokwanise kumwiwa ngemuntu veshe. Mufodho unonge uripo unokukombidza kuti ana neakuru anandomwa.

Apana mutombo waunoshaya muchibhedheya, yeshe mitombo iripo, chadzinoita ningira paunoupuwa kuti ndiwe wega ere watanga kuubeura chivharo chacho inga chakasungwa ere zvakakosha maningi izvozvo.

Mitombo yedu yechingezi inouya iri mumapato akapambauka. Imweni inouya iri yemuzvibhodhoro zvemajekiseni, imweni inouya iri yekudzora yesheyo. Imweni yakona inenge yechitoshande kurape chitenda chimwe chete.

Tinokurudzirwa kuti titenge mitombo muzvitoro zvakanyorwa kuti zvinotengese mitombo, tisandotenge mitombo peshe-peshe. Imweni inokone kutikuwadza. Imweni inonga yagarisa, inotishatira.

Mitombo yedu inouya iri mumapato akapamphauka, imweni ngeyekuti inouraya makonye mundani. Taipuwa inonga iine chipimo chekuti unopima kakhapu kanonga karimo, kekuone kuti unomwa wakawanda zvakadini.

Mitombo inorape madziso inouya iri mumapato akapambauka. Pamweni pakona unokone kupuwa maphilizi emene, pamweni pakona unokone kupuwa mutombo wekudonhedzera, pamweni pakona unokone kupuwa wekudzora padziso rakona.

Yayo mitombo yaka hlamburuka maningi iri kugadzirwa kubve mumi tombo yedu mushakani medu muma muziyo yema dziso yayo yekuti uno zorera pama ziso woto pora.

Paanotiashidze mitombo payani kuchibhedhleya, kungave kuchikoro chinotengese mitombo, ngatisaamba ngokubuda ,ngatiningire ,kuti ndiwona here mutombo wawapuwa. Zvimweni zvibhothoro zvakhona zvinonga zvakatonyorwa, ngemaphilizi arimo kuti manganai.

Patino piwe mitombo zviyani ku chibhedhleya ngati ningise kuti yaka dumaidzwa ere kuti ndiwe wega ere watanga kuwu beura zvakanaka maningi nekuti zvino dzivirira amweni matenda

Tinokurudzirwa kuti tapuwa mapilizi zviya kuzvibhedhleya, ngatimwe mapiliziwo kusvika apera, tisati tozwe mhepo kupinda mumwiri, wobva warekera, ngatipedze mapilizi ose.

Mitombo yedu yechiantu, iri kutorwe yeinobatanidzwa ngemitombo yechingezi, apedza anonyorepo ,okuratidza ngekamufodho kuti apa pakagadzirwa nemutombo wechiantu.

Dambudziko rendxondo amweni anoti aikurwarapi. Asi anoona ngezveutano anoti kurwara, idenda rinotode mitombo. Amweni anosvika pakudzungira, amweni anosvika pakushaya zano, saka anoti chirwere, idenda rinotodawo mapilizi.

Ana edu anokurumidze kubate matenda ingava inobve mumaruwa kanamumimbuti iriyo mitombo kuchibhehleya ayiwawiba imweniyacho yakatoite ingatei zviwitsi anoite okutsenga.

Mitombo yedu irikugadzirwa zvakahlamburuka, yoshongedzwa mizhinji yakona yechikotsoroyo ngeye mundani inonga yakagadzirwa ngemitombo yedu yechiantu. Ukaningire unoona kashakani kanonga karipo kanokubhuire mutombo vakashandepo.

Haiva mitombo iriyo chingava chiinyi chaunoti unozwa oshaya mutombo. Mitombo iriyo haisi yekungorapa mundani basi iriyo yekuti veitozwe kutopera simba unotomwa votozwa mwiri vane simba.

Chingaa chiri, denda riri, raungati arina mutombo. Mitombo iriyo yakadzaremwo muzvibhedhleya. Ungaa weiwawiwa, mitombo inomisa kuwawako, aukwenyi kusvika wazviparanzura. Iriyo mitombo. Ngatiende kuchibhedhleya

Mitombo irikugadzirwa iri mumhando dzakapambauka uchi hunokwanise kurapa matenda akaita kunge ebesha , anonasirwa neuchi amweni acho ndeekutopfapfaidze mumiro inenge yakagadzirwa neuchi.

Zvakakosha maningi kupfeke chivharo miro nekuti chinodziirira iwewe muntu kuti usatapurire anhu denda rako dani unegotsorwa rinodziirirahe vanhu vakakukomberedza kuti asabatire denda rakoro zvakadetsera maningi zvirozvi nguwa yebesha mupengo.

Mitombo yedu inouya nemhando dzakatamhauka imweni ngeyekudzora chero usingazi kukuvara kune imweni inotokudziirire kuzukuva kuti waudzora ukaende pazuva haunyanye kupishwa manhingi

Mitombo yedu inouya irimumbando dzaka pambauka kunyanya yeana inobatsira ana. Inowanzouya iriyekumwa nekuti anokona kuite dambudziko pakusvada, hino inonga yakanyorwa pamwe pakona pane mufodho uno bhuye kuti ngeyemwana.

Dzimweni dzemukowo soro rapanda, dai mundani mapanda, ngatirumbe kuchibhedhleya, ngatirumbe kuzvitoro zvinotengese mitombo, iriyo mitombo inoderedze marwadzo.

Naitidzo dzatinobairwa muzvibhedhleramo adzifananipi dzinosiyana ngedenda radzinoda kundobarira .Dzinosiyanahe ngemuzera hweantu, ana adoko ane naiti dzawo.

Zvinotyise maningi kudonhedzerwa zveshe zveshe uri kanyiwo mu madziso uno putisa maziso wo ukatadza kuzoona hee ngatiende ku zvibhedhlera to hloyiwa nema chiremba otipe mutombo uno enderana ne madziso edu wo.

Mitombo yakawanda maningi irikugadzirwa mazuva anaya , Imweni yakona inotokuchengetedza kumatendawo anotapurirwa ngekufemerana .Iriyo mitombo yakona Imweni inofafaidzwa mumbino yeikudzivirira kuti usabatire matenda.

Patino piwe mitombo zviyani dai mungava mu chitoro chino tengese mitombo dai kungava ku chibhedhleya ngati nzwisise ngati nzwisise tiyayiye eiti bhuyira kuti uno mwiwa sei amweni ano mwiwa mairi amweni ano mwiwa rimwe.

Tinokurudzirwa kuti tagume muchitoro chinotengeswa mitombo zviyane ngatione kuti zvandanyorerwapo ndiwona ere mutombowo ,ngatierenge kuti mapilizi arimo manganai akakwana ere tisari tabudemo .

Tinokurudzirwa kuti tapuwa mutombo zviyani kuchibhehleya tizwisise kuti anomwiwa sei ngati vhunze tizwisise kuti unomwa nguwa dziri nenguwa dziri .

Patinoatambidzwa payani maphirizivo ngatiyayeye vantu amwarive. Ngatiterere tizwe kuti anomwiva sei amweni anomwiva rimwe mangwanani, rimwe masikati rimwe materu.

Taizviziva here kuti uchi hwatinoona mumakanyi medu umo, ndihwona hunosevenzeswe kugadzire mitombo mizhinji yechikosoro unoshanda maningi uchiise muchikosoro, uchi hunorapa.

Mitombo yedu yechizvino-zvino inosise kuuya iri mumapato akapambauka. Imweni inouya iri yekubaira, imweni inouya iri yekumwa, imweni inouya iri yekuzora.

Ana adodori av atendedzwo kurape chikorosora meiadumbaidza meiafukira kanyi ana adodori ngarumbiwo bmnaqi kuchibhedhleya einge akosor zviyani iriyo mitombo inoaderesera.

Tinokurudzirwa kuti teinge tapuwa mutombo zviya kuchibhehlera dai kungava kuchitoro chinotengese mutombo ngatiningire kuti waka vhara ere ndiwe ere watanga kuubeira

Mitombo yedu yechivantu iri kuuya iri mumhando dzakapamhauka. Imweni anouya ari maphirizi, tinokurudzirwa kuti vapuva maphirizi ako imwa ese kusvika apera ndokuti denda ripere.

Zvibhedhlera zvinosise kuti inge irinzvimbo yakahlamburuka maningi , nzvimbo isingaoneki marara pashi ,nzvimbo inonga yakasimwa maruwa nemitombo inotodetsera , ngekuti pakaite tsvina matenda anowanda.

Pane bandiko rimweni rezveutano rinoona ngendaa yekudetserwa kweanhu anenge akuwara munjodzi. Anhu awawo anofundiswe basa irona, chero muzvikora zvedu, patinoite mitambo payani ,anonga aripo.

Ngatiende kuchibhedhleya kuti tazwa zviyani kuti nyama dzopanda iriyo muchina inodetsera kuona nekuhloya peshe panenge peirwadza inodetsera maningi yeishandiswa ndaana dhokodheya .

Madhogodheya edu afunda maningi arikufundira mabasa akaparadzana ari imwona mweutano mwo, amweni arikufundira kuone madziso eana adiki oadetsera kuti apore aone zvakanaka.

Kune bandiko rinodetsera ana neredzidzo, kuona kuti ana arikukona here kubve muzera rekugare pamhatso eiende kuzera rekupinde chikoro rekunoswera eitamba neamwe.

Ebandiko reutano anobatikira maningi utano hwevana tinomaona anongobuda dzimweni dzemukuwo paita njodzi anobuda eindodetsera ari ikweyo.

Kuti taona kuti denda rakura zviyana ngatirumbe kuchibhedhlera ana anobetserwa ringaa dambudziko rekufema zviriyo zvimichina zvinondobatsira zvinonga zveibetseredza kuti mwana akone kufema zvakanaka .

Ariyo mapato akawanda maningi anodziemerera anoseenza pamwepo nebandiko reutano kuone kuti utano hweana hwachengetedzeka zvakanaka ere, mitombo ueshe inoda kuseenzeswa neana iripo ere?

Anamai nanababa ngatidakarire kuendesa ana edu kuzvikora. Ndivo atinotoningira avavo kuti ndivona madhogodheya edu amanjani. Saka ngatiaendese kuchikora kuti aguma zera rekuenda kuchikora ngaaende.

Tinodakara yaampho ngekuona kubatikira kunoita madhokodheya edu utano hweana unoona anouye pamwe anenge aari ayiri panwe atatu eyizame kubetserana kuone kuti utano hweana wadzoke panzvimbo.

Zvibhedhleya zvakanaka anamai woye ngatizvidakarire wanyapuwa mubhedha usikachakoni nekureketa micheni iripo inonga yeikureketera dhokodheya eierenga eiwone panode kudeserwa.

Mumwakanyi mwedumwo anhu anosise kuti afundiswe kuti angadetsera sei muntu nguva yedambudziko rekuti chibhehleya chiri kuretu. Matambudziko anoita sekudonha, matambudziko anoita sekusitiroka. Anhu anosise kuti aziye kuti angabetsere munhu sei.

Aripo masangano akapambauka anodziemera anoshandidzana pamwe chete nebazi reutano nemadhokodheya awo anombobude kubanze eidetsera anhu ayani anotambudziko eiape rubatsiro reutano pachena.

Anamai munosisirwe kuti munge mweiziya mitombo inoda kubairwe ana kuti adziirirwe kumatenda kuti nguwa yachona yokwana ngatiende neana dai kunobairwa dai kudonhedzerwa.

Anamai tinokurudzire kuti ana edu ari kuzvikora zviyani eutano kana achinge auya echide kuadziirira kumatenda akasiyana-siyana ngaasatizeba. Ngaamire obairwa, anenge atodziirirwa kuzvitenda zvakawanda zvinosanganisira magomarara anobairwa kuana asikana kudzivirira denda regomarara remuchibereko.

Ana mai tinokurudzirwe kuti tibaise ana majekiseni anosisyana siyana kudziirira matenda anokono kuabata mukukura kwawo matenda akaita ingatei polio iriyo naiti yakhona inobairwa kudziirira polio.

Ngatidakarire kubarire kuzvibhedhlera anamai woye dzimweni dzemukuwo munobereka asingazi kusvika, anamukoti nana chiremba anoiziya anokubhuire zvekuita zvinofanana nekumuise pachipfuva chako isingazi kupfeka kuti mwana awane kudziirwa kubva Kuna mai.

Chirwere chendxondocho chirikubata neana edu ari kuyaruka. Tinoona ana adiki mazuwa anaya ari kudzungira ariyo mapato arikubatana nezveutano kufundisa ana ngezve ndxondo.

Kufunda kwakanaka maningi anamai we tabara anaedu zviyani ngatingwarire teivape mitombo inokodzera vachinge vakotsora zviyani topedza tovaendesa kuchikora vanozotichengetawo mangwani.

Kuti mazwe kuti mwakumbo ashirwa kuchibhehleyako musanyanya kumanikidzikaba anotendera anikazi enyu kuti apote eimbopinda emimuhloya eimuona mweimbobhuya.

Anamai eduwo tine dambudziko gurutu rekuti nguwa dzimweni unomubara mwana wo asikazi kuita zvakanaka pachimiro chakwe. Ngatisazezaba, ngatisaoraba mwoyo baa. Ari echibhendleya madhokodheya anotidetsera kuti tikone kuchengeta mwana weduwo mune zvakanaka.

Patinopuwe mitombo payani, muchitoro chinotengese mitombo, ngatiyayeye eyitibhuyira mamwirwo awunoitwa kana madzorerwo awunoitwa, ngatiyayeye tisasvike tozvishaisha kumbatso.

Imweni micheni iriyo muzvibhedhlerayo inozwi ine magetsi akawandisa. Hino zvaanoita anokuisa imwomwo mumuchini ona ogare ngekuseri eichiona pamuchinapo pakombiyuta zveshe zvinonga zveiitika mwauri.

Tagumeyo kuchibhedhleya, tinoaona anambuya ,anonge echitibetsera. Anotanga nekukutore bhiphi, opedza okutore themburicha, okuphime pachikero,,wozopinda madhogodheya, unotangira apapo, aone izvozvo.

Kuti tazwe denda remazino zviyani ngatirumbe kuchibhedhleya tondo detserwa ariyo macviremba akafundire basa rakhona zvihlayo zvakhona zvirimo zvekuti unotohloiwe wakaite kurara.

Madhokodheya edu nana mukoti ane mukuwo waanombogara pasi veimboonesana maererano nezvinosisa kuitwa pachibhedhleya chimwe na chimwe veipanane pfungwa veidetserana.

Ngatiyende kuchibhedhleya anamayiwe nanababawe. Kuzvibhedhleya ndiko khona kunobve rudetsero weshe. Pangava parida, mungava mumuromo, pangava pahuro, ariyo madhokodheya akafundire basa rakhona iroro.

Ngatibonge ana mukoti edu remadhogodheya edu muzvibhehleyamo vari kusenza maningi antu ari kupindemwo eirwara anodzoka apona.

Emuzvitoro zvinotengese mitombo anokurudzirwa kuti ngaarongedze mitombo yawo yeienderana ngematenda einorapa zvinodetsera antu anenge akamira kunze eide kuona anogone kuona nekuerenga

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvinosise kunge zviri zvitoro zvakahlamburuka maningi. Mitomboyo inosise kunge yakarongedzwa, zvakanaka, zvekuti munthu aurashikiba. Yemundani inonga yakaema payo yega.

Nzvimbo dzinogare michina inonga yeihloya antu kunyanyanyanya inohloye ngqondo, inohloye zvipfuwa inosise kunge dziri nzvimbo dzakavharika, dzekuti hadzigumi antu akawanda ngekuti munenga mweishande magetsi akawanda.

Imweni mitombo yatoone muzvitoro zvinotengese mitombo, aitendedzwiba kuti muntu andoambe ngekutenga usina tsamba inenge yabva kwachiremba. Mitombo inofanana neyekuwedzere ngazi mumwiri, aundotengiba, unotange wabhuyirwa ndichiremba, okupe tsamba.

Eya muchengetwa mutombo musisa kunge iri nzvimbo yakahlamburika zviro zvakarongedzeka zvakanaka zveionekwa kuti yemuadani iyo iri mayo yekupanda kwesoro iripayo.

Ezvitoro zvinotengese mitombo anosise kunge akafundire basa rakona. Afundire basa rakona, anosise kunge ane mapepa anobva kuhurumende nekubazi rezveutano kut une kodzero yekutengese mitombo.

Anoshande muzvitoro zvinotengese mitombo ayani , anosise kunge mitombo yawo yakarongedzwa zvakanaka ,zvekuti unokone kuerenga wochitore wochivabhuira mutombo waunoda, mushure mekunge waerenga.

Ezvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kunge zvakahlamburuka , mitimbo yoo, yakarongedzwa mwakanaka musingachai zuwa musingapindi mhepo yakawanda nekuti imweni mitombo aidi zuwa .

Mhatso dzinotengese mitombo dzinosise kunge dzakabeurwa nguwa zhinji kuitira kuti anorwara ayana mukowe weusiku vasise kubetserwa pasinde pavo .

Tine mitombo yakawanda maningi mbando ngembando mumwamuzi mwedumwo. Tinodakara yaambo anhu arikuitore kumakwashako, eiiunza mumamuzi, kuti pakaite besha pamhatso unondotore mubereremwo.

Chazvinoite zviani ,muzvitoro zvinotengese mutombo, zvinosise kunge zvinedhogodheya akafundire basa remitomboyo, zvino zvaunoita chipepa chako chawabva nacho kwadhogodheya unomukhombidza okuhine mitombo yakona.

Tisanyanya maningi kugonda mitombo yedu yechiianhu kumakanyiyo ngatipotei teinda kuzvitoro zvinotengesa mitombo iriyo mitombo dai ringaa gosorwaro unenge yakatonyorwa kuti iyi ndeyevanhu akuru iyi ndeye vana vadoko

Zvitoro zvinotengese mitombo ukaningira zvimweni dii unoona kuine zvimweni zvisiri mitombo chikafu dai ingava mikaka yevana dai angava maporiji evana nezvekupfekedza ana akaita kunge manapukeni.

Eshe madhogodheya anonga aine zvibhedhleya zvavo mumataundimwo nemumamwizimwo anosiswe kuti anyore mazina avo ezvibhehleya zvavo. Antu akone kuerenga kuti apo pane chibhehleya.

Makambani anogadzire mitombo awanda maningi mazuva anaya. Anenge akapuva mvumo yekuti agadzire mitombo yochizoiswe muzvitoro zvinotengese mitombo. Pamweni pakona unotoona kuti mutombo uyu umwe chete unorape zvimwe chetezvo kasi mapepa nemabhokisi akasiyana. Kureva kuti makambani acho akagadzira akasiyana.

Tagumeyo kuzvitoro zvinotengesa mitombo tinoona kuti inzvimbo yakahlamburuka maningi mitombo inonga yakarongedzwa zveienderana ngedenda yainorapa rainorapa ungava yeBP mitombo yakhona inonga irinzvimbo imweyo.

Pashi reshe anoona ngezveutano akaise parutii zuwa rekuongorore utano hwemuntu asinganingisi paa mukhuhlani kuti uyu ngeuyu utano hwemunhu nje.

Eya zvinokurudzirwa maningi kuti pane chibhedhleya ngapanyorwe antu akone kuerenga panyorwe zvinoitwemwo kuti antu asatanga andopindaba asingazi kuziya zvinoitwemwo.

Mitombo mizhinji irimwona muzvitoro zvinotengese mitombo inosise kunge irimwakavharika kune imweni mitombo mizhinji isingadi mbepo isingadi panopisha.

Ezvitoro zvinotengese mutombo anokurudzirwe kuti zvitoro zvawo ngazvinge zvakahlamburuka mitombo inode kurape matenda aidi kugare panzvimbo pane tsvinaba aidi kugare panzvimbo panopisha ngaichengetedzeke.

Zvibhedhleya zvikuwani zvinosisa kunge zvakahlamburuka zvakanyorwa zvakanaka kuti muntu kundoona kuti apapo ndipo pandinokone kudetserwa. Ngazvive zveiratidze mahambiro, kwetinofanira kuhamba seanhu ngekunohamba ngemovha.

Mitombo yedu irimo mwona muno chegetwa mutombo inosise kunge iri makavharika mitombo yedu mizhinji hayidi kuchayiwa ngemhepo mizhinji haidi kuchaiwa nezuva.

Vogumeyo pachibhedhleya waone chikwangwari erenga usati wagumeyo kuti weide kurape marenje kuti zvei zvinoizwa ere mukatimwo zvinenge zvakanyorwa pabanze.

Ayimapilizi egapi anoonekwa kuzvitoro zvinotengese mitombo iriyo imweni mitombo inodetseredza kuwedzere zviro mumwiri mwedu. Iriyo mitombo inowedzere ngazi yona yemene. Iriyo mitombo inowedzere ngechikafu mumwiri mwemuntu

Ndau inonga ine chibhedhleya chikuwani inosise kunge iri ndau ino oneka paka jeka yakanyorwa zvekuti muntu unokone ku erenga ari ngekure ino detsera yambo anonga arashikwa ayani.

Nzvimbo dzinotengeswe mitombo nedzinogadzirwe mitombo, dzinosisawo kunge dziinewo michina yamazuva anaya, dzeiona kupinda kunoite mitombo muchitoro, nekubuda kunoite mitombo muchitoro.

Anoseenze muzvitoro zvemutombo anokurudzirwe kutingavaronge mitombo zvichienderana nematenda einorapa. Vanokurudzirwazve kuti ngaasasunamidzeba antu anenge arikure anenge eide kuerenga.

Anotengesa mitombo neavo vanongwarira mitombo anokurudzirwa kuti mitombo ingainge yakavharirwa imweni ngaiswe mumakabati ngekuti Mitombo mizhinji yechirungu aidi mhepo.

Ana mai nana baba woyee mumamuzi mwo ngatidakarire kufunda, ngatidakarire kufunda, ngatizive kuti kufunda hakuperi ba, unotofunda chero wachembera zvimweni zvine chekuita ngeutano hwako muntu.

Vebandiko reveutano anombobuda mukuende muzvikora, eimbofundisa ana. Aafundisa anoape mukuwo, wekuvhunze muvhunzo nekubhuye zvaanoona zvaanosangana ndizvo, kungaa kushungurudzwa kwona kumhatso, anoape mukana wekubhuye zviri mundxondo dzawo.

Madhodha antu asingadakariri chibhehlera nguwa zhinji ezvibhehleya wo anoita kuahambira kazhinji anopinda mumakambani obaidetsera imwoma.

Ebandiko reutano anobuda nguwa zhinji, einofundisa antu kuzvichengetedza, nekuti anoziya kuti kudzivirira kwakanaka maningi, kupfuura kurapa. Saka anobude kuantu, eiafundisa kuti azvichengetedze.

Hutano hwemuntu weshe hunobve mukugara munharaunda yakachena hino ehurumende anombobuda oite chirongwa chaanohamba ngendau yeshe ona eitonongere marara einongere mapepa antu eshe eiona kuti antu afunde.

Kune mikuhlani inokonzereswa nenhunga inozi marariya ehutano anotikurudzira kuti ana ngaarare akaputiridzwa kuti nhunga dzisapinde dzisaarume.

Anofundisa eutano ngenjira dzakasiyana-siyana, kufundisa antu maererano ngemukuhlani ve hiv. Amweni anofundisa antu kubudikidza ngekudhloka ngubo dzinonga dzakatonyorwa zvine chekuita ngemukuhlanivo.

Eutano anokoshese maningi kubude eindo fundise antu maererano ngeutano hwavo. Kunyanya-nyanya muzvikora ana anode kufundiswa kudzichengetedza utano hwavo, kuti akure ari antu ane utano hwakahlamburuka.

Bandiko rezveutano rinokoshesa maningi kusatapuriranwa kwezvirwere zvepabonde hino anomboita mishongano eifundisa anhu kukosha kwakaita kupfeka butiro muripabonde zviyana

Ebandiko reutano anenguwa dzaanobuda eindofundise antu kubanze upenyu ngekufundise anhu utano panyama yawo eiya fundisa zvaanofanire kuita pamwri yawo kuti igare yakagwinya.

Haiwa tinobonga ngebazi rinoona nezveutano anoziya kuti anthu azhinji aadakariri kuende kuchibhedhlera hino anoite okuuya omudeedza modhibana munhu weeshe odetsera apapo apapo.

Anoona ngezveutano eidetserana ngemasangano amweni epashi reshe ane mukuwo waanombobuda kuhambire anhu oto dzike matende anhu eipindemwo mumatende muyani eidetserwa mumwe namumwe mukachimhatso munenge muine zvinoitwemwo.

Mukuyedza ku deredza kuparara kwe mukuhlani we shura matongo ebazi re zveutano anomboite mukuwo wanombo hamba akanyore mapepa eyi fundisa anhu ngezvekuti tinga upedza sei mu kuhlani wo tinga udzivirira sei mu kuhlani wo.

Anoona ngezveutano kazhinji kachona anobude kumabanze eifundise anhu maererano ngemukhuhlani unenge uriko nguwa yakhona iyoyo anobatana neakuru akuru neanodziirire nyika mukuedze kusimudzire utano hwaantu.

Utano hwemuntu huri mukusambe nyara nguwa zhinji ngatikoshese kusambe nyara dzedu ngesipo kudziirire matenda anofanana ngeemundani anokone kupararira akakonzeresa zvirwere zvakawanda.

Eutanowo ane mukuwo waanombobuda omboende koratidzira zvaanoshandisa dai angari makambani akapuwa matsamba anenge eifundise antu einyore pamapepa mitombo yaanoseenzesa yaanenge eitengesa nezvinoshandiswa neantukadzi anomufundisa kuti zvinoseenzeswa sei.

Eutano, anodakarira maningi, kubude kubanzi, eifundise antu kuti aziye maererano nekungwarire matenda anenga ariyo nekuapedza. Anhu eifunda akanyore maphepha ,aanenge akanamira , eifundise antu.

Ebandiko reutano anokurudzira zvakanyanya maningi kuti dziri ndaa dzekuronga mhuri antu auye eshe mwamuna nemukadzi kuchibhedhlera kofundiswa kuti anohambisa wani.

Ana mai paanobare anaawo zviyani, pane pepa raanopuwa kadhi, kadhiro iroro ndirona rinoseenza kusvika mwana agume kupedza majekiseni ake, sakeyi rinototi uhambe ndiro peshe paunogume kuzvibhedhleya, anokudetsera kubva pakadhi apapo.

Ana edu arikufunde zvakawanda kuzvikurayo ngatiendese ana kudzidzisane utano kubvira pakuvhare miro kuti vasatapurirane matenda ngenyaya dzevantu kadzi dzeanakadzi munguva yavo yekuteera vanofundisana.

Ana mai akaenda kuchibhedhlera anofundiswa nzira dzakawanda dzekuronga mburi kungava kubaiwa nejekiseni ririyo angave mapirizi kungava kusevenzesa butiro vanosevenzeswa zveshe muzvibhedhlera.

Emuzvibhedhleya anodetserahe anamai kuronge mburi dziripo mbando dzakasiyana siyana wabereka mwana wako zviyana kuti ysakurumidza kuita umweni majekiseni ariyo anondookubaira.

Ntau dzekuronge mphuri dzinode kunonesana pamwepo, unyari baba namai mwobhuirana nzira yakafanira, yamunodakarira yekurongenayo mphuri .Munogare pashi ngeutano, omubhuira dzeshe dzinonga dziripo mwopuwe sarudzo.

Tinokurudzirwe kuti anamai naanababa, muende kuchibhedhleya, moonekwa musati matanga nyaya dzenyu dzepabonde, kuti mafunge kupinde muwanano, tangai marumbe kuchibhedhleya, moohloiwa, moonekwa kuti ngazi dzenyu, dzakahambirana ere.

Vana vedu patinovaendesa kuzvikora zviyani anofunda zvakasiyana siyana zvine chekuita nehutano hwawo unoona weibudisa pabanze vofundiswa Ari pamwepo asingazi kuita mapoka mapoka.

Mapato akawanda pasi reshe arikubatana ngendaa yekuti akadzi neanasikana edu nendombi dzedu dzisashungurudzikaba kunotobviswa mazuwa parutiivi ekunondopera kwegore ekurangarira nguwa iyoyo.

Ebandiko reutano anoite zvakanaka maningi. Dzimweni dzemukuwo anoone kuti kune amweni mantaraunda dzisingakwanisi kuti anambuya edu ahambe kugumeyo. Ona anobuda, ouye kumakanyi kweduko, otidetsera tiri ikweyo.

Antu eshe usinga nigirwi kuti uyu muisa kana kuti uyu muntu wechinhu kadzi muntu weshe anosisirwa kuti ambowane nguva yekusimbise muviri wake zvine utano izvona.

Ibandiko ezveutano anobuda nguva zhinji eyienda muzvikora zvepadera eyinofundisa anakomana edu neana kadzi edu maererano ngeku dzichengeta kuti ano dzichegengeta sei munguva yaanenge vari pazvikora.

Anhu ayani anoite zvekisimbise mwiri, anoite mitambo yakapamhamhauka dai kurumba, dai mabhora, daikukabana, zveshe zvona anhu awawo anokurudzirwe kumwe mvura yakawanda nemitombo inodetsere kusimbise mwiri yawo.

Zviriyo zvimweni zvimaturuzi zvaonokone kusenzesa wega uri kumhatso dai ruoko rwuri kupisha dai rwamuka rwakazvimba zviriyo zvinotengeswe kuzvitoro zvinotengeswe mitombo zvekuti unondokwizhira apapo paka kuwarapo.

Kusimbise mwiri dzedu kwakanaka maningi mungava semhuri baba namai ngatifundisanei kumbomuka teirumba kuti nyama dzedu dzisimbe. Tapedzapo ngativanze mvura kudzorera chifundi chiyani chinenge chabuda mumwiri teirumba.

Ririyo kuchibhehleya rimweni bandiko rinoona ngezvekutwaswamudzw kwemwiri wemuntu angaa marenje dai wakuwara weitamba dai wairumba dai itsaona iriyo bandiko ronaro ende kuchibhehleya undoodetserrwa.

Zvekuseenzesa zvadzareyo akhitiwee kuzvibhedhleyakwo, ungava dai wakuware mukumbo, dai waguka, dai wabve munzvimbo, zviripo zvaunonopiwa, zvaunosungirwapo pamurenje pakopo ,wotohamba zvinozobviswa, kana rookone kunyatsotsika.

Tinokurudzirwa yambo, kuti anhu abatikire mitambo inosimbise mwiri yawo. Zvinokurudzirwa ngeyehutano kuti mwiri unomboite zokuromba wakagwinya awukurumidzi kubate matenda.

Kune amweni madhokodheya atinoonemwo muzvibhedhleya, anoshande mushando wokunasira mama mitezo yeanhu kuti idzoke panzvimbo, dai marenje ,dai maboko, anonga akakuwara kana kuti akapinda mutsaona, anomudetsera ikweyo.

Muzvibhedhleya mwedumwo mune madhokodheya akafundire basa rekushanda nemabhonzo eantu kudzoradzanise nyama dzeantu dzinonga dzabve pandau eiafundisa zvishoma ngesvishoma kusvika okone kuhamba.

Pachibhedhleyapo pazvibhedhleya zvikuvani panovanikwe imweni mhatso inopinda anonga eida kuhoiwa mazino avo. Mhatso iyoyo ine zveshe zvinode kushanda chekurara chakona chinonga chirimo nemagetsi anoita kuti dhogodheya aone mukati mwemazino.

Ntombi nemadhodha we tinokurudzirwe kutingatikoshese mvura mumwiri yedu tingava tinoite zvekurumba tino rashike mvura yakawanda patinenga teibude chifundi payani hino ngatiwanze mvura

Kusimbise mwiiri kwakanaka maningi kunosanganisire kurumba, kutambe mabhorawo, zvakawanda-wanda. Zvinoite kuti mwiiri wako ugare wakagwinya.

Madhogodheya edu anofundire mabasa akapamhauka. Amweni akona anosanganisire rekutwasanidza nyama dzemuntu kudzoseredze panzvimbo. Ungava vakakuvara netsaona ungava vakaita masitirokuvo zveshe izvozvo ariyo akafundira basa rakona.

Ayani anonyanya kude zvekurumba maningi, ane matambudziko aanonyanya kusangana ndiwo emakumbo. Ukazwa marenje ako oopanda, usachengete matenda- ba. Zvimweni zvakhona zvozokonzeresa matenda aya asingarapiki. Ngatikurumidze kuenda kuzvibhedhleya tobatsirwa.

Muntu weshe uno kurudzirwe kuti ange eyiite mitambo ino simbise mwiri yake ne nyama dzake amweni anotoite zve mitombo inonga yei gwinyisa nyama dzavo amweni anoite zve micheni inonga yei simbise nyama dzavo.

Mhatso dzinorongedzerwe mitombo inoshanda muzvibhedhlera ine antu abotoshandemwo eirongedza aizvinenge zveide kuende kunovhiiwe anhu zvinorongedzwa zceshe zvoende pamwepo zvisazoti paa zvimwe zviriko zvimwe zvosarika kumashure .

Ana edu anofunda ngenzira dzakasiyana siyana. Tinobonga hurumende yedu yakaisa zvikora zvinodetserawo ana ane mitezo isingasi kuite zvakanaka. Ariyo atatichi anenge eyishanda nawo eyiadakarira.

Kusimbisa mwiiri yedu hakusai kwemadhodha egapi. Nesuwo anhukadzi tinokirudzirwe kuti timbowane nguva, angaa mangwanani dai madeekoni ekumbosimbise mwiiri dzedu.

Tinobonga yaamho nemichina yedu yechizvino-zvino iri kuti betsera. Kune imweni inotorapa unokwanise kutorapwa vatovhunza pafoni pakopo kuti chakati benda rakati rinopodzwa ngenyi, unotozvierenga vobetsereka.

Mushina yedu yechizvino zvinoinotidetsera maningi mizhinji yakhona yoshande ngemagetsi yoshande ngemakombiyuta zvakanaka maningi azvichatori nguwaba kuti muntu urapwe.

Hurimo unzanzanza hwematurusi anosevenzeswa namadhokodheya muzvibhedhlera, imweni yakona inosevenzese magetsi eitoshandise dhokodheya, imweni yakona inemagetsi akawanda zvekuti unoite kushandise chimushini chaanotokonya ari kure eitoshanda.

Tinokurudzirwa kuti tichinge tine asharuka zviyani pamhatso azhinji akhona akuite matambudziko emabhiipiwo tinosisirwa kuti ngatitenge zvimichenizvo vagare nazvo kumhatso mwowafundisa opote eizvicheka ega kumhatso.

Muchina yavamwo muzvibhedhlera zvavanoita vachiunza muchiniwo anotanga aketa antu anonofundira kuushandisa muchini wo opetuka kuchibhedhlera nnawo muchini wo ofundisawo vamweni muntu weshe dhokodheya okone kuushandisa.

Tinobonga maningi michina yechizvino zvino yayo mazuva anawa madhokodheya edu odetsereka majingu anotohloya muntu eisenzesa makombiyuta.

Mitombo yedu yatinowana mumakanyi mwedumwo inemapandiko anorapa ,imweni inorape maruwa akona anenge ishande kuite mitombo imweni inoshande mashakani imweni inoshande mapande zveindodaro.

Mitombo yedu yechiantu yakatikoshera Ngati tisakuma teitambisa ba Ngati chengetedze inokona kuti tinosima pambatso ngatitore tosima pambatso inotidetsera mangwani.

Tinobonga neanoziye mitombo yedu mumamuzimo ngatiateerere, ngatibude nawo teiende mumashango teinoona paanege eitora mutombo toziya kuti iwowo unorapa chiini.

Kuti tazwe besha zviyani ngatisandobuda kumakwasha wondokuma eshe eshe amweni akhona anouraya payani ngatiende ngaane ruziwo omukhombidza mwokuma.

Amweni mashango anoita kutora kumashangoko teisa pambatso ngatitore teisa pambatso muberere. Anotidetsera kuti musi waunogimirwa nedambudziko haurimbi kushango unongotora pasinde apo.

Mitombo yedu yechianhu tinosise kuichengetedza zvakanaka maningi ngaichengetedzwe. Tinotobhuirana kuti ngatiseenzese mitombo yatinoziya, tisangotora yeshe-yeshe.

Ngatingwarire mitombo yedu iri kumamuzi kwedu, ngatiichengetedze ngekuti ndiyona mitombo iri kuzoseenzahe kuzvibhedhleya, ari kuuya ekuzvibhehleya eiitora, oihlamburudza ozotenga yaa muzvibhotoro.

Antu tinofundiswa kuti tikoshese mashango edu kumakanyi kwedu uko. Ngatikoshese mashango tisakume mashango, tisapishe mashango ngekuti mune mitombo yakadzaremo inodetsere antu .

Mitombo yedu inotikoshera maningi yechiantu yedu iyi ngatichengetedze asharukwa edu atibhuire mitombo yeduyo izive kuti kokana toda kuenda ndaka yedu isarashikaba.

Anhu ari kubaazwa zviri kureketwa ngeeutano kuti mutombo yedu yechianhu ngatiichengetedze kuti tiitore tiise pamhatso inokone kutwarika iyani inotichengetedza iri pasinde nesu.

Imweni mitombo yatinosima mumuzi mwedu, yakanaka maningi, inotibetsera. Mitombo yakaita ingateyi hadiyo, inodetsera maningi pautano hwemunthu. Inodetsera kuvhura mapombi anohamba ngazi.

Mitombo yedu yechiantu iri kuashirwa maningi nevebandiko rezveutano iri kutorwa yeihloyiwa yeihlamburudzwa yobuda yotengeswa iri mitombo yakanaka.

Tiri kudetserwa maningi pautanho hwedu ngezviwanikwa zvatiinazvo mumwamuzi mwedu zvatinondorya zuwa nezuwa zvimweni zvakhona tinenga tisingatozii kuti zviri kudetsera zvakaita sehariyo.

Tine mitombo yedu yechivanhu yatore mutombo kurapa matenda akapfambawuka muwanhu nemutombo wedhewu riri kuseenze zvakawanda pamweni pakona riri kiseenzeswe kugadzira mutombo wemumuromo unogadzire muromo.

Eya taanazvo zvitoro zvinotengese mitombo yedu yechiantu zvakatopuwa mvumo nehurumende yedu nebazi rezveutano kuti zvitengese mitombo yechianhu inodetsera anhu muntaraunda.

Mitombo iri kugadzirwa nemitombo yedu yechianhu yakawanda maningi. Chezvinoita anoisa kamifodho kanotaridza, kanokukombidza kuti ona mutombo uyu wakagadzirwa negavakava, wona mutombo uyu wakagadzirwa ngenyi zveingodarodaro.

Mitombo yedu yechiantu irikutorwe mumakanyi mwedumwo yeitonasirwa yeigadzira zvimweni zvetinotenge muzvitoro. Zvakafanana negavakava riri kugadzire mitombo ririkugadzire mafuta ekudzo ngeekusuka mwiri ndivo.

Tinayo mitombo mumamuzi mwedu umu ,imweni inosisenza nekuda kwekukwizira ,imweni inosenza ngekutwa wonwa mvura yakona inorape zvakasiyana siyana ,matenda akasiyana siyana ngatiyidakarire mitombo yedu yechianhu.

Ana mbuya edu neasharuka edu anoziya kugadzire mitombo arikubetserwa ngeezveutano kugadzira mitombo iya oibeka muzvibhotoro zvakavharika kuti isabate mamweni matenda.

Eutano akaona zvakakodzera kuti ashande nemapoka anosenzese mitombo yechianhu anotori nepanototenderwe kutoitengesa yona mitombo yedu yechianhu.

Mitombo yedu yechianhu tinodakara yasmho, nekuti anoiziya kuigadzira, aakupiwe mukana nehurumende, aiara eimabhuira eimafundisa, kuti anoigadzira sei, nyika yopona.

Kunyariti hatidiba mitombo yechiantu yo tirikundo gume iriyo kuzvibhedhlera nemuzvitoro ukangoona wakaiswa kashizha ko keteu ziya kuti wakabvemo mushango.

Amweni aakutoite mari ndizvo zvemitombo yedu yechiantu iyi. Aakutoite magadheni eitore mitombo iya kumashango eitosima eitoite mari ndizvo.

Azhinji edu tiri kugume pamizi yeanhu, teyiyemura maningi ,teyiona maruwawo, ngatibvunze ruwa iri rinombodetsera chiyini, unozwa eyikubhuyira, azhinji osime maruwa anovadetsera pautano hwavo.

Antu edu asharukwa edu arikubatana nebandiko rehutano eitora mitombo yedu nezviwanikwa zvedu zvemitombo mumakanyi einda nazvo kuzvimhatso zvekundohloya yobuda yamitombo yakahlamburuka.

mazhinji maruwa otoona mumamhatso meanhu taguma pamuzi pavo zviyani inonga itori mitombo kashomani anhu akusima maruwa asina basa pamhatso azhinji osima maruwa anoabetsera .

Tinobonga ebazi rezveutano arikupe mukana kuana asharuka edu anoziya ngezvemitombo yechianhu eidetsera eitora mitombo iyani kuuya nayo kuzvibhedhlera antu opona.

Antu mazuva anaya angwara maningi akutora mitombo iyani kumakwashako otouya nayo otosime muberere peyani. Azhinji ari kupona ndizvo muntu arwara haacharumbi kugwasha unondondo temha mubereremo.

Ngatikoshese mutombo yedu yechiantu nekuti iri kutidetsera maningi mumamhatso mwedumwo pamwepo nekuzvibhedhleya tinokone kuti tiitore tiise pamhatso ngatiitore tisime pamuzi.

Akawanda maruwa nemumbuti, inotidetsera paute utano hwedu. Amweni anoshande maruwa akhona, amweni anoshande mashakani akhona, imweni inoshande nzinde, imweni inoshandewo mapande. Zvese zvona izvozvo zvinorapa.

Azhinji edu ari kuti kuzwa ngekuita arikutoti eihambe mushango akatoona mutombo waano otodzura otouye nao pamuzi otoungwarira uri pasinte.

Nyika yedu yakapfuma ngemitombo yechianhu. Tinodakara yaampo ngekuti ebazi reutano ari kuigamuchira, ari kuiashira arikuinyore mazita oizoiswe zvochengetedzwa kuti ntaka yedu isarashikwa.

Tinobonga eutano akakone kudetserana ne asharuka edu anoziye mitombo akutore mitombo iya eiuye nayo mu ma mhatso mu zvibhedhlera oipe ma gaba yonyorwa zvainorapa.

Mitombo yedu yechiantu inogadzirwa ngenzira dzakapamhauka. Imweni mashakani mashakani akona anokona kuitavo ekutwiva. Amweni anokona kuita ekufashaidzwa muntu ofukira zveindodaro.

Imweni michero yatinorya mudzimba umu mumhatso medumwo inotibatsira kudzivirira matenda angade kubata mwiri yedu .Michero yakaita semapopo inodetserehe nemashakani akona mutombo.

Tinayo mitombo yedu yechiantu kumakanyiyo dzimweni dzemukuwo chibhedhleya chiri kuretu tinosise kuishandisa tingatema mashakani tonomakwatisa. Dai ringawa dzihwa ringava gotsorwa inotoshanda peyani.

Zvanaka mazuwan ndaka yedu yemitombo haicharashikwiba zvakutorwa zvonyorwa zvochengetwe mwazvinochengetwa kuitira neachauya neana edu neatikuru .

Tinobonga maningi bandiko rehutano arikubata ana neanogadzira mitombo yechiandu eivafundisa kuti mitombo yedu ingaguma sei kuantu yakahlamburika eiswa muzvibhotoro yeiswa mumapepa antu opona.

Ngatingwarire anamai woye maruwa atinosima mumamuzi kana mumashango mwedumwo, amweni achona anouraya inofanana neamweni maruwa anoite ngatei magogoya shizha rakona mwana akaise mukanwa unotamika.

Tinodakara yaamho ngekuti antu azhinji arikuashira mitombo yedu yechiantu. Azhinji akhona akutoitore eisime mumaberere emhatso dzawo.

Tinayo mitombo yedu mumamizi mwedu chatinodakarira kee, ona eutano arikuuya mumamizi mwedumwo otora mutombo iya onoisa pamapepa yogara ichizikanwa ngepashi reshe.

Mitomno yedu yechianhu yakawanda maningi. Imweni yakona inosanganisira mandimu, inosanganisira mashakani emagwavha, inosanganisira tsangamidzi, zveshe zvona zvinorapa matenda akapambauka.

Patino buda payani teino tsvage mitombo ngati ningise imweni yakona unokona kunge waka gumana ne mutombo uno kwadza yakaita se maheji anobude mukaka uno kwadza ngati ningire patinenge tei kume ma shakani ekunoite mutombo.

Mitombo yedu yechianhu yakatikoshere maningi seantu atema hino inode kuchengetedzwa tinoona vazhinji veipishe mashango ngatichengetedze kuti tawona kuti mashango arikuramba eyipishwa chinotoreka ngatitore tisime pamuzi.

Zvanaka maningi mazuwa anaa nekuti hurumende dzedu dzirikukoshesa mitombo yedu yechianhu dzechitora veibatana neveutano weihlamburusa mitombo iyi yoshanda muzvibhedhlera.

Ngatidakarire mitombo yedu yechiantu. Iri kudetsera maningi. Ndiyona yatodzaremwo muzvibhedhlera. Ngatiichengete ngekuti inotidetsera dai mashakani dai muchero wakhona yeshe inoshanda.

Magwasha edu akatikoshera anamai naanababawee. Tinoona umweni eitobase mwoto imwona imwomwo. Ngatiziye kuti mitombo yakadzaremwo yakakonzerese gwasha irona, ngatiichengetedze.

Akoni akangwara ari kutora mitombo yedu yona yechiantu mumashango mwo, eiuya nayo eisime musinde mwemhatso dzawo. Kuti gotsorwa rauya zviyani otorumba pasindepo okaya.

Mitombo yedu yechiantu mizhinji yakhona inorape yeiseenzese mashakani. Mashakaniwo anobudiswa anorapa nenzira yakasiyana-siyana. Amweni anoite okukwatiswa. Amweni anoomeswa otwiwa akandodaro.